Kopheewwan akaakuu uffannaa keessaa Isa tokkodha. Kopheen wantoota garaagaraa irraa hojjetamu yookaan tolfamuu ni danda'a. Mee wantoota kopheen irraa hojjetamuu danda'an maal fa'i beektu? Fakkeenya naaf kennuu dandeessuu?

Faaya jechuun miidhagina. Erga miidhagina jennee meeshaaleen miidhaginaaf oolan ni jiru jechuu dha. Akkuma beekamu Oromoonis meeshaalee miidhaginaaf itti fayyadamu hedduu qaba. Mee meeshaalee inni qabu keessaa isin hammam beektu?

Muuziqaan karaa ittin namni miira isaa ibsatuu keessa isa tokkodha. Muuziqaan meeshaalee heduu of jaalatti ni qabata. Isaan keessaas kannen akka Gitaraa, Kiraraa kunnen isaan tokko. Mee faayidaa Kiraarii nuuf kennu nati himuu dandessu?

Hawaasa jechuun namoonni hariiroo dhiigaa hin qabne bakka tokkotti gurmaa'aanii kan waliin jiraatan yommuu ta'u; Maatiin immoo kan hariiroo dhiigaa qaban kanneen waliin jiraatanidha. Erga hiikni isaanii kana ta'ee kamtu bal'aa isinitti fakkaata? Hawaasa moo Maatiitu bal'aadha?

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa dhabbanni tokko yookiin waajjirri tokko ibsachuu barbaadudha. Beeksisni iddoowwan adda addaatti manxanfama.